Nindeeba silipa zirimu kara hariho erikwiragura hariho eyakyenju hariho n'erikutukura ziri nka aha bibaaho ziteriremu emisuumari siliipa ezo ziriho nk'ebendeera y'eihanga eya Uganda hariho entuuha ahagati

Nindeeba omushijja azwire ebirahure kyikutukura ashitami aha pikyi eyemerire nindeeba abandi bariyo nibaashara ebyoma, babiri bajjwire engofire zirikweera, nebyoma bingyi aha

Omushaija ashutami ari aha bintu biri bya karuvatisi ari aha ashutami kandi side emwe nindeeba nka enyanja ariho ashutamire aha kisiika kya enyanja

Nindeeba ekaniisa omurubaju harimu ebintu bikutuukura hariho ebiti biraingwa nka bina ahansi nindeeba ekiti kya kamba n'ebiti ebindi

Ekishushani ekinkureba eki nikyinyoreka ngu hariho enyaanya ezihiire hariho enyaanya ezitahiiregye Kandi ziri ahansi aha bishasha.

Nindeeba Motoka nyinji ezikugyenda zikuratine konka hariho emwe eriyo neyenda kuovatekinga, sayidi yaruguru kuriya nindeba nazakanyina, hariya nindeeba ebikondo byamashanyarazi

Nindeeba omushaija narooba ebyenyanja ayemereire aha ngingo y'enyanja kwonka kuriya nihareterwayo ebyererezi by'izooba ebyakyeju harimu na n'ebikutukura

Ezi nisoketi z'amashanyarazi, eriho ah'okwihamu nah'okushohoreza, zibambire ahakiti harimu waya.

Nindeeba omwana w'omwishiki aine ekitemere kiriho enyaanya hariho esweta aha ruguudo, haine enyanya ezimwe azikwatsire omu ngaro, aine n'esente omu ngaro aharubaju rw'ekitemere hariho amabaare.

Nindeeba omukazi aine omwaana w'omwishiki namugambira omukihama omwaana aine ekyakurya omukazi aine enshaho ajwaire blouse erukwera n'empare erukwiragura

Nindeeba omwaana w'omutsigazi ayekoraire nka ekigutiya arinka aha kashoozi kagati nagati omurubaju n'ebinyaatsi nindeeba nka ekiti kihango kuriya nindeebayo nk'ekyerereezi ky'eiguru

Nindeeba abajubi bari omu nyanja nka mukaaga n'abandi bari aha nkungu bariyo nibabareeba abamwe bakwaitse ebiti n'abandi bariyo nibazayo

Nindeeba enjoki nk'eibiri ekishushani eki oku kirikunyoreka hariho nk'ekintu kiri nk'omuhengyere nindeeba ezindi nk'ishatu nimwo zirikuruga ekirikunyoreka gu eki nikibaasa kuba kiri ekihoomi ky'enjoki nindeeba ezimwe ziriyo nizitahamu ezindi nizishohora

Nindeeba abashaija omwe ajwaire enkofiira yabasiramu omwe tagijwaire ondiijo narya water melon ondiijo ariyo natambura baineho ebitookye hariyo omukazi kuri nindeeba nawe ashutami nawe naaguza mbwenu kyandebekyera abantu bari omu katare nibaguza

Nindeeba ekyererezi ky'eizooba ndeeba nk'amayengo g'enyanja ndeeba seri na seri naho hariyo ekyererezi ky'eizooba eeh ndeeba harumu oruntu rukwenda kushaa rukwera omukyererezi ekyo.

Nindeeba abantu bashatu boona bajwire masiki kandi bajwire ebirikwiragura nindeeba bari nk'omu miti niga omu kibira

Nindeeba abantu babiiri bari omu ryaato omwe akwistye nka ekatsi ecumitsire omu nyanja nindeeba eseeri hari aharubaju rwabo hariho nka ekibira

Ekinyonyi nyowe kwonka ekishushani kyakyo nikyo barikweta karoori. Nindeeba kitekire amaguru aha kishengye n'enkokora kiine ekishaho omu maisho nikyo kikuriramu kiine nanka erikwiragura amapapa kiri nk'aha kanyaatsi